Aantu oyendji moNamibia mongaashingeyi oyena oongeshefa haya kokeke oondjuhwa dhoka haya tekula sigo tadhi vulu okuvala omayi ngoka haga tuminwa koositola oonene gakalandwe kaakwashigwana yomoshilongo.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi moondama mono haya tula omeya noshowo iikulya yoohi dhi wape okukoka, taye kedhi landitha nee kaakwashigwana moshilongo ngele dha koko nawa.

Omuntu ito pumbwa we okukala to ende to tete omwiidhi koompadhi, aaye, oto londo owala momambakumbaku mono gopaife, ngono haga tulwa omatemo ngono haga tete omwiidhi go gene.

Aantu oyendji moNamibia oyena oongeshefa mpa haya kunu oohi muundama mboka haya tula oohi dhomeya, etaye kedhi landitha kaakwashigwana ngele dhamana okukoka nawa.

Mopaife ngeyi aantu oyendji ohaya kokeke iimeno yawo. Omashina ngoka haga pe iimeno uuyelele ohaga vulu nokutekela iimeno gogene yiikoke nawa nosho woo yimene.

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji yayoolokathana otovulu oku adhamo iinamwenyo ngaashi oondjamba nuundjambona, otovulu oku adhamo oonkoshi, oonduli nosho woo oompindangolo.

Mo Namibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iihulunde noshowo iikwamboga, mbyono haya tege nee yi mane oku mena yo ye keyi landithe kaakwashigwana moshilongo ngele ya wapa oku landithwa.

Aanangeshefa yokulanditha oohi oya ninga nee oyendji mbono mba haya kokeke oohi momeya yatulamo oonete, haye dhipe iikulya yoohi opo dhiwape oku koka nawa dho dhialandithwe kaakwashigwana ngele dhakoko.

MoNamibia omu na aanangeshefa oyendji mbono mba haya koleke oohi moondama e taya tege dhiwa pe oku ka landithwa kaakwashigwana yomoshilongo.

MoNamibia omuna aamati oyendji mbono haya faalama oondjuhwa, haya tegelele dhi koke dhi vule oku vala omayi, ngono haga tuminwa nee koositola oonene ndhono hadhi ka landitha kaakwashigwana moshilongo.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi moondama ndhono haya tulamo omeya noshowo iikulya yoohi opo dhi vule okukoka nawa yavule oku kedhilanditha po kaakwashigwana moshilongo.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iinima ya yoolokathana ngaashi iihulunde niikwamboga ihaya longitha aaniilonga ya tekele iimeno ohaya tulamo owala oopayipi dhono hadhi ende pomakota giimeno etadhi patululwa opo dhi tekele.

Mo Namibia otuna mo aamati oyendji, nbono haya kwata oohi noshowo tuu mba haye dhi kokeke yo yene yo yekedhi landithe kaakwashigwana yomoshilongo shayo komasiku gwokomeho.

Mopayife ngeyi aantu ihaya ende miimeno taya tekele aawe opuna ominino ndhono hadhi vulu okweendithwa pomakota giimeno aantu etaya patulula owala kuupomba oominino etadhi tekele dho dhene.

MoNamibia omuna omahala ogendji gaa yoolokathana gena iinima ya yoolokathana ndele oshinima shimwe shilimo oshilulila nenge nditye shakwata omahala ogendji ,oondundu dhoka dhaya muule mombanda.

MoNamibia oto vulu oku adha mo iinamwenyo oyindji ya yoolokathana okuza konkoshi oku ya koonduli omuna nee shimwe shono oshinenenene hashi ithanwa ondjamba, hashi kala nuundjambwena washo.

MoNamibia otuna mo iinamwenyo oyindji yayoolokathana oto vulu okwaadhamo oonkoshi noonduli noshowoo uundjambona noondjamba oonene.

MoNamibia omu na aanangeshefa oyendhi mboka haa kokeke oohi muundama nosho wo mboka haye dhi kwata yoyene noonete ya wape oku ke dhi landitha kaakwashigwana mboka itaaya vulu okukwata yoyeyene nege okukokeka yoyene.

Mopaife ngeyi omuntu ihopumbwa we okweenda totete omwiidhi koompadhi aaye opuna omambakumbaku ngono omuntu tovulu okulanda wuhinge haga tulwa nee omatemo ngono haga kala taga tete omwiidhi, ngweye sho tohingi wu uka komeho.

Aanangeshefa mbono mba haya kwata oohi nenge ndi tye mbono mba ha ya kokeke oohi moondama, ha ya tula mo iikulya yoohi dhiwape oku koka nawa ohayekedhi landitha nee kaakwashigwana yo moshilongo ngele dha koko nawa momeya.

Aanafalama oyendji mboka haya kunu iihulunde niikwamboga ohaya longitha aanilonga yeyi pakele nawa miipakete yi wape okukalandithwa kaakwashigwana moshilongo.

MoNamibia otu na mo omahala ogendji ngoka haga vulu okuya ga talelwe po kaantu yopondje yoshilongo, ngaashi nee oondundu. Aantu yokondje oye hole okulonda oondundu.

MoNamibia omu na ii amwenyo ya yoolokathana oyindji. Okuza koondjamba, okuya koonkambe, oonkoshi, oonduli, uungamelo noyindji ya gwedhwa po.

Aantu oyendji oye na oongeshefa mono hamu landithwa iikwamboga taye yi kunu ,e taye yi tekele ishewe , tayi mene nawanawa opo ya wape oku keyi landitha kaakwashigwana moshilongo.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono mba haya koleke oohi muundama mbono haya tula iikulya yoohi dhi wape oku koka, yo ye kedhi landithe tuu nee kaakwashigwana yomoshilongo ngele ya koko nawa.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otu na mo aanangeshefa oyendji mono mba haya kutha oonete ya ka kwate oohi, e taye ke dhi landitha kaakwashigwana yomoshilongo shawo, ya vule okumona mo oshimaliwa.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono mba haya kwata oohi moondama, nenge mbono haya kokeke oohi oonene moondama. Ya vule oku keyi landitha kaakwashigwana yo moshilongo ngele dha pupo nawa.

Mo Namibia omuna aanangeshefa oyendji nenge nditye aanafaalama oyendji mbono haya faalama oongombe hayedhi landa yo tayedhi landitha koshimaliwa sha gwedhelwa.

MoNamibia otuna aanangeshefa oyendji mboka hakunu iihulunde noshowo iikwamboga mbyono ngele yamene nawa tayi kalongithwa wo kaakwashigwana yomoshilongo shetu shi

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana mono muna oshinamwenyo hashi tilika kiikwawo.

Aanangeshefa yontumba mboka haya kokeke oohi muundama yatulamo oonete nenge nditye mba haya landitha kaakwashigwana oya ninga ne oyendji moNamibia shoka tashi wapaleke oshigwana.

MoNamibia otu na mo iinamwenyo ya yoolokathana, unene ngaa koombinga ndhoka dhaWambo. Oto vulu oku adha ko iinamwenyo ngaashi oonkoshi, oonduli, ihe omu na shimwe shoka oshinene kiinamwenyo ayihe shoka hashi ithanwa ondjamba.

MoNamibia omu na omahala ogendji ga yoolokathana, ihe opu na nduno ehala ndyono li li koombinga dhaSwakopo naMbaye ndyono li na oondundu tadhi kwatathana nefuta.

MoNamibia otunamo aanangeshefa oyendji mbono haya landitha oohi hayedhi kokeke mondama dhontumba sigo otadhi koko nawa dhiwape okulandithwa kaakwashigwana yomoshilongo.

Omuntu ito pumbwa we okweenda to tetemo omwiidhi koompadhi aawe okuna omambakumbaku ngono haga vulu okutulwa omatemo , omatemo ngono ogo nee haga vulu okuteta omwiidhi ngele omuntu walondo mo eto hingi.

Aanangeshefa oyendji mbono haya landitha oohi, ohaya kokeke oohi yoyene moondama, taya tula mo iikulya oohi dhi wape okukoka, opo dhi vule oku ka landithwa kaakwashigwana yomoshilongo.

Namibia okuna wo omahala gayolokathana ogendji oku za koondundu dhono hadhi kala dhina omamanya ogendji gendji nodhi holike kaantu mbono haya zi mbyono yopombanda.

Aantu oyendji mosjilongo shetu shino sha Namibia oye hole ondjuhwa ndjono yoshiwambo. Ohayi telekwa noshithima shuusila womahangu nenge nokamboga keli ponto.

MoNamibia otuna mo aanafaalama oyendji mbono haya faalama oondjuhwa, haye dhi kokeke nawa sigo tadhi vulu oku vala omayi ngono nee haga tuminwa koositola oonene dhika landithe kaakwashigwana yomoshilongo.

MoNamibia otuna aanafaalama oyendji mbono mba haya faalama oondjuhwa, haye dhi kokeke nawa sigo otadhi vulu oku vala omayi ngono haga tuminwa koositola dhoonene dhi hadhi landitha nee kaakwashigwana moshilongo.

Aantu oyendji paife ihaya longitha we iipululo mbyono hayi pumbwa okunanwa koonani okulonga omapya, aawe, ohaya longitha owala omambakumbaku ngono haga hingwa, taga pulula momapya nomatemo.

MoNamibia otuna aanangeshefa mbono haya kokeke oohi muundama, mona haya tula mo iikulya yoohi dhi wa pe oku koka nawa momeya, yo ye kedhi landitha po nee kaakwashigwana yomoshilongo shawo ngele yamana kukokeka.

MoNamibia otu na mo omahala gaayolokathana. Okuza komahala ngono ge na omafuta, okuya komahala ngono haga kala gena oondundu, noshowo iinamwenyo yayoolokatha. Ohageya ga talelwepo kaantu yokondje yoshilongo.

Aanafaalama oyendji yomoNamibia ohaya faalama iinamwenyo ya yoolokathana okuza koongombe oku ya koondjuhwa. Oondjuhwa ndhono ohadhi kokekwa nee zigo oompa tadhi vulu oku vala omayi ngono haga landithwa koositola dhi oonene.

MOshiwambo omuna omboloto yimwe hayi ningwa hayi ithanwa oshikwiila. Ohayi ningwa nee muusila womahangu mbono hawu zi miilya ngele aantu ya mana okuteya, e ta yeyi tsu.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mboka haya ka kwata oohi opo ya vule okudhilanditha kaakwashigwana yakwawo moshilongo ya vule ya mone mo iimaliwa yokulanda omboloto.

MoNamibia omuna aanafaalama oyendji mboka haya munu oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi ngono haga tuminwa koostola dhika landithe kaakwashigwana moshilongo

MoNamibia omuna aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iihulunde nosho woo iikwamboga mbyono hayi ka landithwa kaakwashigwana moshilongo ngele yakoko nawa nawa tayi vulu okulandithwa kaantu.

MoNamibia oto vulu okwaadha mo omahala ogendji ngono hage ya ga talelwe po kaatalelipo nenge ndi tye kaantu mbono mba haya za kiilongo yokombanda, oku na oondeyine nosho wo efuta ndyono li li kombinga yaSiwakopo naMbaye, ngoye oto vulu okwaadha mo oondundu ndhono hadhi kala pokati koondoolopa.

Mo Namibia omuna omahala ga yooloka ngono haga naana aataleli yaza kondje yoshilongo. Aantu mbono oyehole uunene koondundu, shaashi oye hole okuya ya londe komamanya ya mone uuyuni nawa.

MoNamibia oto vulu kwaadhamo iinamwenyo ya yoolokathana okuza koondjamba kuya koonkoshi oto vulu wo okwaadha mo oshinanwenyo oshi leleka hashi ithanwa onduli.

MoNamibia otuno aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi nenge haya kwata oohi moondama taye kedhi landitha kaakwashigwana mboka ita ya vulu okukwata yoyene nenge mba haya vulu

Mopaife ngeyi otuna nee aanafalama oyendji mbono haya faalama iinamwenyo ya yooloka thana okuza koongombe, okuya kiingula, mbyono hayi kokekwa nawa opo yi vule oku landithwa kaa kwashigwana.

Aanangeshefa mbono haya landitha nenge ndi tye mbono haya kokeke oohi muundama hawu kala wa kondekwa koonete momeya oya ninga nduno oyendji taye dhi kokeke nawa taye dhi pe iikulya yoohi dhi wape okulandithwa kaakwashigwana ngele dha koko nawa lela.

Moshilongo shetu shino oshiwanawa shaNamibia oshi na omahala ogendji ga yoolokathana ngono haga vulu okutalelwapo kaatalelipo yokondje yoshilongo opu na nee noondundu ndhono hadhi kala dhi na omamanya aantu mbono ye hole okutalelapo oshilongo shetu oye hole okulonda onkene ohaya yiko ne ya kalonde.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya kwata oohi moondama nenge mbono haya kokeke oohi dhi li muundama mono haya tula omeya, taye dhi landitha kaakwashigwana.

Otuna aanangeshefa oyendji moNamibia .Mboka haya kokeke oohi moondama haya tula mo omeya nomiti dhoohi opo dhi vulule oku koka nawa dhi vule okulandithwa kakwaashigwana moshilongo.

Aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iihulunde, nenge iikwamboga, ohaya longitha nee aanilonga, ya wape okupakela iinima ngele oya koko nawa, miipakete mbyono hayi tuminwa koositola ndhi oonene.

Mopaife ngeyi aantu ihaya longithawe iipululitho mbyono hayi pumbwa okunanwa kiinamwenyo yi pulule momapya aye ohaya longitha owala omambakumbaku ngono haga hingwa go taga ende taga pulula momapya go gene.

Aantu oyendji moNamibia oyehole ondjuhwa ndjono yoshiwambo ndjono hayi telekwa noshimbombo nenge nditye oshithima shomahangu nenge okamboga okawanawa keli ponto.

MoNamibia omu na omahala ogendji ga yoolokathana. Omu na nduno ehala ndyoka koombinga dhaSwakopo naMbaye hono ku na oondaine dha kwatathana nefuta ndyono lya shitwa kuKalunga.

Aantu oyendji paife ihaya ende we ye na iinima taa tekele koompadhi, aawe, ohaa tula owala ominino ndho hadhi ende pomakota giimeno ndhono haa pumbwa nee okupatulula kuupomba, dhi wape okutekela dhodhene.

Otu na mo aanangeshefa oyendji moNamibia, mbono haya kokeke oohi muundama, haya tula mo iikulya yoohi, dhi koke nawa, yo ye kedhi landithe kaakwashigwana yomoshilongo.

MoNamibia otu na mo aanafaalama oyendji mbono haya faalama oongombe haye dhi landitha nenge taye dhi landa sho taya faalama.

Aantu oyendji mboka haya longo miikunino inaya pumbwa oku enda taya tekele, Aee! Mopaife ngeyi aantu ohaya tula owala ominino pokati komakota giimeno etadhi tekele dho dhene ngele ya patulula kuupomba.

Monamibia otunamo aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi moondama dhono haya tula omeya noshowo iikulya yoohi opo dhi wape oku koka ye kedhi landithe kaakwashigwana yomoshilongo shawo ngaashi sha Namibia.

Aanangeshefa oyendji mbono mba haya kwata oohi noonete nenge mba haye dhi kwata yoyene, ohaya ke dhi landitha komukwashigwana moshilongo ngele wa pumbwa oohi dhika.

MoNamibia omu na aanageshefa mbono haya kunu iikwamboga oyindji mbyono haya koleke nawa opo ya wape okuyi landitha kaakwashigwana yomoshilongo shawo.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mbono ye na oondama hadhi kokekitha oohi mono hamu tulwa iikulya. Oohi dhi kwatwele naanuuvu dhi landithwe nokaakwashigwana moshilongo.

Mopaife ngeyi aantu ihaya endewe miikunino taya tekele, aee opuna oopayipi ndhono hadhi endithwa owala pomakota giimeno, taya patulula nee uupomba oopayipi dhi tekele dho dhene.

MoNamibia otunamo aanangeshefa oyendji mbono mbaya kokeke oohi moondama haya tulamo iikulya yohii, opo oohi dhiwape oku koka yo yekedhilandithe nee kaakwashigwana yomoshilongo ngele dhakoko nawa lela.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo iinamwenyo ya yoolokathana, tu na mo iinamwenyo ngaashi oonkoshi noondjamba ashike omu na shono oshileleka shono hashi ithanwa onduli.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mboka haya kala ya ninga uundama wawo mboka haya longitha okukokitha oohi, haye dhipa iikulya dhi koke nawa nawa ngele dhakoko tadhi landithwa ne kaa kwashigwana moshilongo.

MoNamibia omu na omahala ogendji ngono ga kukuta. Oto vulu oku adha mo ngono ge na oondundu dha ya muule mombanda ndhono dhi na oopate dhooholondo.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono mba haya ningi oongeshefa dhokulanditha oohi. Haye dhi kokeke momeya ngono haga kala mondama ngele dha koko nawa, e taye kedhi landitha kaakwashigwana.

MoNamibia omu na iinamwenyo oyindji ya yoolokathana, unene tuu koombinga dhaWambo. Oto vulu oku adha ko oshinamwenyo shono hashi ithanwa ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo oshinene miinamwenyo ayihe.

Monamibia omu na omahala ogendji ga yoolokathana oto vulu nee okwaadha mo omahala ngoka ge na oondundu odhindji hoka to vulu wo okulonda ko.

Monamibia otuno aanangeshefa oyendji nenge aanafaalama mbono haya tekula iinima ngaashi oongombe hadhi kokeke nawa noshowo okudhilanditha kaanangeshefa aakwawo.

MoNamibia otu namo aanafalama mbaa haya falama oongombe hayeyi kokeke ngele yeyi landa. Taye kedhi landitha po ngele odha koko nawa lela. Oshimaliwa sha gwedhelwa.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mboka haya kunu iimeno mbyoka ya nika iikwamboga. Ohaye yi kokitha nduno nawa, taye yi landitha nee nawa kaakwashigwana moshilongo.

MoNamibia otu na mo aanafalama mbono haya kunu iinima ya yoolokathana okuza kiihulunde sigo okiikwamboga, taye yi kokeke nawa ya landithe kaakwashigwana yomoshilongo shawo.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi moondama mona haya tulamo omeya nosho wo iikulya mbyono yoohi haya tulamo opo dhi wape okukoka dho dhi kaladithwe kaa kwashigwana yomoshilongo ngele dha mana okukoka nawa lela.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iinima ngaashi iihulunde noomboga mbyono ha ya tegelele yi koke nawanawa lelalela opo ya wape ye keyi landithe nawa kaakwashigwana moshilongo shawo shaNamibia.

Uuyuni owa zapo nee mpa wali. Mopaife ngeyi aantu ohaya tula owala iimeno momashina ngono haga pe iimeno uuyelele gogene etaga tekele iimeno gogene sigo ya koko.

MoNamibia omuna aanangeshefa mbono haya kwata oohi momeya noonete dhono dhakoka nawa yawape okukedhi landitha kaakwashigwana moshilongo yamonemo oshimaliwa shokulanda omboloto.

Otuna aanangeshefa oyendji mbono haakunu iinima yanika iikwahulunde niikwambonga ngaashi tuu wo omatama ngono haga longithwa oku towalekitha momihoka ngele tatu teleke.

Uuyuni owa za po mpoka wa li. Aantu ohaya longitha we iipululo mbyono hayi nanwa kiinamwenyo yi pulule momapya, aawe, paife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngono haga hingwa taga pulula momapya.

Aanangeshefa oyendji mbono haya kunu oohi nenge mba haya kwata oohi moondama, yo yekedhi landithe kaakwashigwana yomoshilongo shawo .

Mo Namibia otunamo aanangeshefa oyendji haya kunu iinima mbyono ya nika iikwamboga haye keyi landitha kaakwashigwana ngele ya mana oku koka nawa.

MoNamibia otuna mo aanafalama oyendji mbono haya kunu iinima ya yoolokathana ngaashi iihulunde niikwamboga mbyono haya ka landitha kaakwashigwana ngele ya koko nawa e tayi tula ko iinima ya yoolokathana.

Monamibia otuna mo aanangeshefa oyendji yendji mbono mba haa kokeke oohi. Oohi dhono nee shampa dhakoko nawa ohayedhi landitha kaakwashigwana yomoshilongo shawo shono ngaa shaNamibia.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka inaaga endiwa kaantu natango, unene ngaa ngono haga kala gena oondundu odhindji dhono hadhi kala dhu udha omamanya nomwiidhi.

MoNamibia otuna mo aanafalama oyendji mbono ha munu noongombe dhono haya kokeke ngele ya Landa etaye kedhi landitha koshimaliwa sha gwedhelwa.

Aantu yopaife ohaya longitha omambakumbaku ngono haga pulula momapya nomatemo ngono haga pulula , pehala lyokulongitha iipululitho mbyono hayi kala yananwa kiinamwenyo.

MoNamibia otunamo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iikwamboga niihulunde, mbyono haya ka landitha kaakwashigwana ooyakwawo moshilongo, ngele ya koko nawa.

Mopaife ngeyi aantu ihaya longitha we yakwawo ya tekele iimeno, aawe ohaya tula owala ominino pomakota giimeno, ominino dhono ohadhi tekele nee kehe ethimbo.

Uuyuni owa za po nee mpa wali. Aantu ihaya kunu we iimeno yawo momavi ngono gokondje, aawe, ohaya longitha owala oofakitoli mono haya tula iimeno, etayi tulwa momashina.

Aantu ihaya longitha we nee aaniilonga ye ende miikunino taa tekele, aae ohaya tula owala oopaipi ndhono hadhi ende pekota nenge pomakota giimeno etadhi itekele dho dhene.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iihulunde nosho wo iikwamboga mbyono hayi tegelelwa ne yimene nenge yikoke nawa yivule okulandithwa kaakwashigwana yomoshilongo.

MoNamibia otu na mo aanafalama oyendji mboka haya faalama iinamwenyo, iinamwenyo ngaashi oongombe ndhono hadhi landithwa po nenge tadhi landwa shi taya faalama.

MoNamibia otovulu okwaadhamo iinamwenyo oyili ya yoolokathana nopena oshinamwenyo shimwe shono hashitilika kaantu oyendji shanika oshiponga hashiithanwa ongandu.

Monamibia omuna omahala ga yoolokathana. Otovulu oku adhamo oondeyina ndhono hadhi kwatathana nefuta nomeya ga Swakopmund no Walvis, nenge tovulu oku adhamo oondundu ndhono hadhi kala dhima omamanya.

Opuna omatemo ngono haga kala ga hongwa nawa ga wape okupululuthwa momapya. Omatemo ngono ohaga tulwa nee komambakumbaku yo aantu taya pulula momapya gawo.

MoNamibia omuna iinamwenyo ya yoolokathana ,oto vulu oku adha mo oonkoshi noondjamba mala omuna shono oshileleka shono hashi ithanwa onduli shono shina omuthika gwaya muule.

Mopaife ngeyi aantu oyendji ihaya ende we miikunino taya tekele koompadhi, aaye, opu na omukalo ngono goku enditha oopaipi pomakota giimeno e tadhi tekele ngele uupomba wa patululwa.

Mopaife ngeyi aantu ihaya endewe niikunino taya tekele koompadhi aawe. Ohaya longele ominino ndhono hadhi ende pomakota giikunino etadhi patululwa uupomba wutekele.

MoNamibia otuna mo aanafaalama oyendji mbono, mba haya kunu iinima yayoolokathana, haya kunu iihulunde nosho wo iikwamboga mbyono haya tegelele yimene yikoke nawa eta yekeyi landitha.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mba haya kwata oohi moondama nenge nditye mbono haye dhi tekula nawa nokudhi pa iikulya dhi wape oku koka nawa dhi ka landithwe kaakwashigwana yomoshilongo ngele dha koko nawa.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono mba haya kokeke oohi muundama, haye dhi pe iikulya dhi koke nawa dhi wape oku dhi landitha kaakwashigwana yomoshilongo shawo.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iinima ya yoolokathana ngaashi iihulunde niikwamboga mbyono haya kokeke nawa taya ka landitha kaakwashigwana moshilongo.

MoNamibia otu na mo aantu oyendji ya yoolokathana mbono haya kokeke oohi muundama. Oohi ndhono shampa ye dhi kokeke nawa ohaye ke dhi landitha kaakwashigwana yomoshilongo.

MoNamibia omu na aanangeshefa oyendji mbono mba haya kunu iihulunde nosho wo iikwamboga mbyono haya kokeke nawa, opo ye ke yi landithe kaakwashigwana moshilongo.

MoNamibia omuna omahala ngoka ga yoolokathana kuza koondeine, kuya kefuta noshowo oondundu ndhono hatu adha pokati koondolopa noondolopa.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi muundama haya tula mo omeya nosho wo iikulya yoohi, dhi wape okukokelela nawa dhikalandithwe kaakwashigwana yomoshilongo.

Aanafaalama oyendji mbono haya kunu iinima mbyono yanika iikwahulunde niikwamboga, ihaya longithawe opo yatekele iimeno yawo, onkene paife ohaya tula ominino momapya. Ohadhi patululwa , etadhi tekele kudho dhene.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna mo aantu mbono haya kunu iinima mbyono yanika iikwamboga . Iinima mbyono ngele yakoko ohaye keyi landitha kaakwashigwana moshilongo.

Uuyuni owaza po nee mpa wali. Aantu yopaife mbono haya kunu iinima mbyoka ya nika iikwahulute niikwamboga ihaya longitha we aanilonga, ohaya longitha omashina ngono haga tekele iimeno go gene go ohaga kokitha iimeno kugo gene.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo aantu mbono haya kunu iinima mbyono ya nika iikwamboga niikwahulunde. Unene ngaa mbono ye hole okukuna omatama, oomboga ndhono hadhi ka landithwa nee kaakwashigwana shampa ya koko nawa nawa.

Moshilongo shetu shaNamibia otuna mo omihoko dha yoolokathana. Otuna mo nee ngono hagu ithanwa aakwankala . Aakwankala ohaya zi nee koombinga ndhono dhokuumbangalantu waNamibia.

Monamibia omuna omuhoko ngono hagu ithanwa Aawambo, Aawamvo ohaya kunu iilya miilya muno nee ohaya kutha mo uusila shampa ya tsuwa, uusila mbuno ohaye wu longitha ya ninge omboloto ndjono hayi ithanwa oshikwiila.

Uuyuni owa zapo mpa wali, iipululitho yo yo payife iha yi pumbwa we oku nanwa kiinamwenyo opo yi vule oku pulula momapya, iipululitho yo payife oha yi longwa yina eshina ndyono halyi wapa okweetha oshipulitho shi pulule sho shene.

MoNamibia otu na aantu mboka yena oshitalenti shokuninga iinima yayoolokathana noonyala. Oku za kokuninga iinima ngaashi iipundi , iitaafula noosikopa, mbyono haya vulu okulanditha kaakwashigwana .

Moshilongo shetu shino shaNamibia oto vulu oku adha mo iinamwenyo oyindji unene ngaa koombinga dhEtosha National Park mu to vulu oku adha oondjamba ndhi oonenenene nuundjambwena wawo mbu uushona.

Aantu oyendji mboka haya kuunu iinima mbyoka ya nika iihulunde niikwamboga ,ihaya longitha aanilonga yakale taya ende taya shashele miimeno opo yivule okukoka ayee, aantu paife ohaya longitha ominino dhoka hadhi patululwa e ta dhi shashele iimeno omeya.

Aantu oyendji mbono haya zi pomahala ga yandja, ohaya ningi oongeshefa nduno mpa haya kwata Oohi. Nongele Oohi inadhi koka nawa dha gwana oku landithwa, ohaye dhi tula nee momeya ngono dhi vule oku koka e taye kedhi landitha ngele dha koko.

MoNamibia otu namo aanangeshefa mbono haya landitha oohi, haye dhikokeke yoye momeya ngono haya tula ooVitamine dhindha pumbiwa opo oohi dhivulu oku koka nawa.

MoNamibia Otuna aanafaalama mbono haya landitha iingulu ye na ongeshefa yokulanditha iingulu. Iingulu nee mbyono shampa yakoko e tayi vala uungulwena ,uungulwena mbono oha wu vulu okulandithilwapo ngaaashi wuli nenge hawu tegelelwa wu koke opo wu landithwepo nawa.

Moshilongo shetu shaNamibia otuna mo aantu oyendji mbono yena oongeshefa, unene nga aanafaalama mbono haya kunu iinima mbyono yanika uukwahulunde naambyono yanika uukwaulunde.

Mo Namibia otu namo iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi ondjamba, oka ndjambwena nee shampa kena yina ahulitha oha ka vulu oku pewa omahini kaaniilonga mbono haalongo muu paaka wa yoolokathana .

MoNamibia otu na mo aantu oyendji mbono haya vulu oku ka kwata oohi ndhoka hadhi ithanwa kutya oohi dhefundja momilonga e taye ke dhi landitha kaakwashigwana mbono kaaye shi okukwata oohi yoyene nenge kaakwashigwana mbono kaye li pomahala ngono gokukwata oohi.

Moshilongo shetu shino shoNamibia oto vulu okwaadhamo iinamwenyo ya yoolokathana unene ngaaa koombinga dhokowambo. Oto vulu nee okwaadhako oshinamwenyo shono hashi ithanwa onkoshi shono hashi tilika kaantu ayehe nokiinamwenyo iikwawo.

Uuyuni owazapo mpa wali. Aantu ihaya longitha we iipululo okupulula omapya gawo, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku ngono haga hingwa, e taga pulula momapya gooyene yago.

MoNamibia omuna uulodja mboka hapuya pukalwe ka kwaashigwana mboka haya zi kiilongo yokondje mboka haa yeya ya talelepo oshiilongo ,noya mone iinima mbyoka ya yoolokathana hayi ningwa moshilongo shetu shaNamibia.

Uuyuni owaza po nee mpa wali. Aanafaalama oyendji ihaya longitha we aaniilonga mbono ya tekele nenge ya kokeke iimeno yawo mbi taya kunu, ohaya longitha owala omashina nga opo ta ge ya, ngono haga vulu okutekela iimeno, ngono haga vulu oku ukililitha iimeno opo yi koke yuukilila.

Momahala gokoWambo no kombinga yoKavango no Caprivi aantu oyendji paife ohaya ningi oongeshefa dhono dhokulanditha oohi ,haya kwata oohi dhoka dhafa ina dhi koka nawa eta ye dhi kokitha momeya gawo yoyene eta ya landitha.

MoNamibia otu na uustola owundji mbono waanangeshefa mbono haya landitha iinima ya yooloka ngaashi uundjato woomeme, omambo gokulesha, uunekelesa, iinima mbyono ya ningwa noonyala ngaashi uutungwa nosho wo oyindji tayi vulu okugwedhwa po.

Aantu oyendji mboka ye na oongeshefa dhokukokeka dhoohi yedhi landithe ohaye dhi kutha mo momeya shampa dha koko nawa yo ye ke dhi landithe kaakwashigwana.

Aantu oyendji moshilongo dhetu shino shaNamibia oyena oongeshefa mono yaha landitha oondjuhwa, tayedhi kokeke , etaya landitha tuu wo omayi goondjuhwa.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya kokitha oondjuhwa e taya landitha po ndhi dha koka nawa tadhi vulu okulandithwa nosho wo taya landitha omayi ngono haga valwa koondjuhwa.

Moshilongo shetu shino shaNamibia, otu na mo aantu mbono haa vulu okukwata oohi momilonga e taye ke dhi landitha kaakwashigwana yo moNamibia ngele dha koka nawa dha gwana oku landithwa.

Moshilongo shino shetu sha namibia otunamo omahala ogendi ngono hageya ga talelwepo kaantu mbo haazi kiilongo yokombanda unene atiligane oyehole okuya komahala ngashi ngoka gena eendundu.

Aanafaalama yopayife ihaya pumbwa we okulongitha aaniilonga yakale taya ende momapya yatekele iikwahulunde niikwamboga mbyi yakuna, aaye aantu yopayife ohaya longitha wala oopayipi dhono hadhipatululwa tadhi tekele iinima dhi yakuna dhodhene.

Uuyuni owa zapo ne mpa wali. Monkulu yonale aantu oha longitha iipululitho mbyono kwali yayi nanwa kiinamwenyo oku pulula omapya gawo ndele paife aantu ohaya longitha omambakumbaku haga pulula momapya.

Uuyuni owa zapo nee mpa wali, aantu yopaife mba haya kokeke naamba haya kunu iinima mbyono ya nika iikwahulunde niikwamboga, ohaya longitha omashina ngono haga vulu oku tekela iimeno gogene, haga vulu oku pa iimeno uuyelele.

Aantu oyendji mba haya kunu iinima mbyono yanika iihulunde niikwamboga ihaya longitha we aaniilonga, aantu yopaife ohaya longitha omashina ngono haga pe uuyelele kiimeno, haga tekele iimeno gogene yo yi vule oku koka.

MoNamibia, mo mahala ngono ga nika owambo, okuna aantu mbono haya kwata oohi mo milonga nenge muuthima, taya kala nditha kaa kwashigwana mba kaa yeshi oku kwata yo yene nenge mba kaa yeli po pepi no ma hala ngono ha ga vulu oku kwatelwa oohi.

Aantu mboka haya kunu iinima mbyoka yanika iihulunde oyaza po poku kuna momavi gogene nohaya longitha omashina

MoNamibia omuna okapark hono haka ithanwa Etosha national park. Omuna iinamwenyo yayoolokathana ngaashi ondjamba toyaadha nokandjambwena kayo.

Uuyuni owa zapo ne mpoka wali, naantu oyendji ihaya pululitha omapya gawo niinamwenyo mbyoka hayi kala tayi nana iipululitho, paife aantu oyendji ohaya longitha wala omambakumbaku ngono haga vulu oku pulula momapya.

MoNamibia omuna omuhoko ngono hagu ithanwa Aawambo. Aawambo ohaya kokeke iilya momapya gawo, iilya mbyono ohaye yi ningi nduno uusila, mbono hawu longithwa okuninga ontaku, noshithima shono shi holike kAawambo.

MoNamibia momahala ngono ganika owambo maCaprivi naaKavango otuna mo aantu mbono haya vulu oku kwata oohi noonete etaye kedhi landitha ne ngele dha gwana oku landithwa.

MoNamibia otu na mo aanafaalama mbono haya landitha iinamwenyo nenge haya landa kanafaalama ooyakwawo. Iinamwenyo mbino ongaashi nee iikombo, oonzi noongombe.

MoNamibia otuna mo aawambo. Owambo mbono ohaya kunu nee iilya, iilya mbyono shampa ya mene ohayi ka tsuwa, eta yi ningi po uusila wo mahangu. Uusila mbono wo mahangu owo nee haulongithwa oku ninga omboloto yawo ndjoka hayi ithanwa oshiikwiila.

MoNamibia otuna mo aanafalama mbono ohaya kunu iinima mbyono yanika iikwamboga nambyono yanika iikwahulunde . Ndele shampa yamene nawa nawa ohaye ke yilanditha nee kaakwashigwana.

Aantu mbono haa ningi oongeshefa dhokulanditha iikwahulunde niikwamboga, ihaa longitha we aaniilonga mbono ya pumbwa okutekela iimeno, aawe, paife aantu ohaa longitha omashina ngono haga vulu okupa iimeno uuyelele go ohaga vulu okutekela iimeno go gene.

Moshilongo shetu shino sha Namibia omuna ehala ndono hali ithanwa Etosha National Park. Aantu oyendji nee mboka haya zi kiilongo yokombanda oye hole okuka talela po Etosha National Park, hono haya adha iinamwenyo ngaashi oonduli, oondjamba noonkoshi.

Uuyuni owa zako hoka wa li. Monkulu yonale aantu okwa li haya longitha iipululo opo ya vule okuteta mo oomwiidhi dhoka hadhi adhika mo mepya. Ashike mo paife aantu ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga vulu okuteta mo oomwiidhi ngoka hagu adhika mo mepya.

Aanamibia oyendji mboko haya zi koombinga dhawambo ohaya ningi oongeshefa ndhono haya kwata oohi ndhoka inaadhi koka nawa taye dhi tula momeya mono haya tula mo woo oovitamine opo oohi dhikoke yo taya landitha.

Aantu oyendji paife unene tuu mbono ya gama koombinga dhAwambo moNamibia ohaya ningi oongeshefa mpoka haya kokeke oohi ndhono dha fa inaadhi koka nawa, shampa ye dhi kwata e taye ke dhi landitha po nduno konima yoomwedhi shampa ye dhi kokeke nawa momeya mono haya tula oovitamine.

Uuyuni owa zapo ne mpa wali. Aanafaalama oyendji mbono haya ningi nenge haya kunu iihulunde niinima mbyono yanika iikwamboga ihaya longithawe aaniilonga yatekele iikwamboga mbyono nenge iihulunde. Ohaya tula owala oopayipi momapya gawo. Oopayipi ndhono odho ne hadhi patululwa etadhi shashele iinima kudho dhene.

MoNamibia omuna aantu oyendji mbono haya vulu okukwata oohi momeya e taya ningi oongeshefa dhokulanditha oohi kaakwashigwana moshilongo shawo Namibia.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji, mbono unene yagama koombinga dhawambo, mbono haya vulu okukwata oohi momilonga, e taye kedhi landitha kaakwashigwana mba ihaaya vulu okukwata oohi yooyene, nenge mba yeli kokule nomahala ngono haga kwatwa oohi.

Moshilongo shetu Namibia otunamo omahala ogendji ngono haga talelwapo kaantu mba haya zi kiilongo yokombanda ngaashi oondundu noodeine hono oyehole okuyako opo yavule okumona iinamwenyo oyindji yayolokathana mbi kayili miilongo yawo.

Moshilongo shetu shaNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya kokekitha oondjuhwa etaye dhilanditha ngele dhakoko nawa nosho woo ohaya landitha oomayi ngoka haga valwa kendjuhwa sho tadhi koko.

MoNamibia otu na aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi e taye dhi landitha ngele odha koko nawa tadhi vulu okulandithwa kaakwashigwana mba haya zi moshilongo.

Aantu oyendji mbono unene ya gamena koombinga dha Wambo mbo yena omapya, ihaya longitha we iinamwenyo oyo tayi pulula omapya kwali muuyuni wonale. Paife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngono haga vulu okupulula omapya gowene.

MoNamibia unene ngaa mOmbaye, ohamu kwatwa oohi ndhono hadhi kwatwa noonete komambautu ngoka omanene. Dhi wape okulandithwa kaakwashigwana moshilongo.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo omahala ogendji omawanawa ngono hage ya ga talelwe po kaantu mba haya zi kiilongo yokombanda ngaashi kEtosha Lodge nenge koMokuti Lodge.

MoNamibia omu na aangeshefa mbono ha ya kwata oohi e ta ya ka landitha kaakwashigwana mbono ihaa ya vulu oku kwata oohi yo yene nenge mba ihaa ya zi popepi nomahala mpa ha pu monika oohi.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otu na mo omahala ogendji gendji ngono ha geya ga talelwe po kaantu mboka haya zi kiilongo mbono yokondje ngaashi oondeina noondundu nomahala ngono go Seseflei.

MoNamibia otuna mo aantu mboka haya vulu okukwata oohi unene, oohi dhoka hadhi ithanwa Cat fishi etaye dhi landitha kaakwashigwana yomoshilongo mboka kayeshi okukwata oohi yoyene nenge mboka ihayazi pomahala ngoka ihapu kwatelwa oohi.

MoNamibia omuna aantu oyendji mbono haya ningi oongeshefa dhoku landitha oohi, unene ngaa mbono haya zi komahala ngono ga nika owambo, ohaya oohi momilonga, unene oohi ndhono hadhi ithanwa Catfish ha yedhi landitha nee kaakwashigwana.

MoNamibia otuna mo Etosha National Park mono to vulu oku adha iinamwenyo yayoolokathana ngaashi shono oshileeleeka hashi ithanwa onduli. Onduli otoyi adha nee nokanduli kayo okashona.

Aanafaalama oyendji mbono haya kunu iinima mbyono ya nika iikwahulunde niikwamboga, ihaya longitha we iipululitho mbyono hayi nanwa kiinamwenyo, paife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngono haga pulula momapya gogene.

Aantu oyendji paife mbono yena omapya ihaya longithawe iipululitho ndyono kwali hayi longithwa muuyuni wonale. Mopaife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngono haga vulu okupulula momapya noshowo okuyungula.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otovulu oku adhamo iinamwenyo uayoolokathana ,otovulu okwaadhamo iinamwenyo ngaashi oondjamba dhono hadhikala nuundjambwena wadho ,otovulu okwaadhamo oonkoshi ,oonduli noyindji yagwedhwapo.

MoNamibia otuna mo aantu oyendji mbono ye hole okulya oshithima. Oshithima shawo shono nee ohashi telekwa nuusila wepungu ndele etashi telekelwa okamboga pooha shi liwe nokamboga.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mongashingeyi , mbono haya landitha oohi, haya kwata oohi, ndhono dha fa inaadhi kola nawa , tayedhi kokeke yoyeyene momeya mono haya tula iitungithilutu mbyoka yapumbiwa koohi, tadhi koko etaye dhi landitha po.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji payife mboka haya landitha oohi, unene ngaa oohi ndhono hadhi ithanwa Kataafish. Ohi yiholike kaantu nayi, nosho wo aakwashigwana ohaye dhi landa lela.

Aakwashigwana oyendji mba haya zi kombanda yoshilongo shaNamibia mbono ye hole yeye ya talele po oshilongo noya tale kutya ohamu ningwa shike moshilongo shetu shaNamibia ohaya vulu oku adhamo oombautu ndhono hadhi lala kombanda yomeya ndhono hadhi kala ndhina omala goku lala, dhina ooseti, dhina nookombitha mapa haya teleke le iikulya.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na omahala ogendji tamu vulu okutalelwa po kaantu oyendji mbono haya zi kombanda kiilongo iikwawo, nenge mboka tuu yomoNamibia inaya enda nale pomahala ga yoolokathana ngaashi ngono ge na oondundu, oondaina naangono gomafuta.

Muuyuni wopayife aantu oyendji oyena oongeshefa, mba haya kokeke uumbaka, oondjuhwa, e taye dhi landitha po nee ngele dhakoko nawa nenge taya landitha po omayi.

Kalunga okwa shitile. Moshilongo shetu shono shaNamibia otuna mo iinima oyindji ngaashi nduno yoondundu okuza keendeyine sigo oko mafuta.

Aantu oyendji mbono yena omapya mboka haya kunu iinima yawo yanika iikwahonde niikwamboga ihaya longitha we iinamwenyo yokupulula mbyono hayi tulwa kiipululitho. Aantu yopaife ohaya longitha owala omambakumbaku ngono haga vulu okupulula momapya gogene.

Aantu oyendji mbono haya kunu iinima yanika iikwahulunde niikwamboga, ihaya longitha aaniilonga okutekela iimeno. Paife aantu ohaya tula owala ominino, moondjila ndhono dhiimeno. Ominino ndhono ohadhi patululwa nee e tadhi tekele iimeno dhoodhene, e tadhi patwa shampa dhamane okutekela.

Moshilongo shetu shino Namibia. Otu namo aanto oyendji mboka haya vulu oku kwata oohi noonete, etaye kedhi landitha kaakwashigwana yomoshilongo nenge kayeshi oku kwata oohi yo yene.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otuna mo aanafaalama oyendji mbono haya munu iinamwenyo ngaashi oongombe, oonzi niikombo mbyono haya landa noshowo taya landitha kaanafaalama aakwawo moshilongo.

Aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima oyindji mbyoka yanika iihulunde niikwamboga ihaya kunuwe mevi nenge momapya. Ohayalongitha omashina ngono haga pe iinima uuyelele nohaga kokitha gogene.

Aantu oyendji moshilongo shetu shaNamibia oyena oongeshefa dhojukokeka oohi uunene okacatfish etayeyi landitha kaakwashigwana shampa ya koko nawa.

Moshilongo shetu shino Namibia otuna mo aantu mbono haya kwata oohi dha yoolokathana . Etaye ke dhi landitha kaakwashigwana ooyakwawo mba kaayeshi oku kwata oohi yoyene nenge mbo ihaaya zi pomahala ngono taya vulu oku kwata oohi.

Moshilongo shetu shaNamibia otu na mo aantu mbono ye hole okukala ye na uuhi wawo momagumbo haye wu kongele omasipili ngono haga kala ge na omeya nga ga pumbiwa koohi, opo dhi kale dhi na omwenyo.

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana ,okuza kwaambyono hayi ithanwa oonduli ,okuya kwaambyono hayi ithanwa oonkambe, okuya kwaambyono hayi ithanwa oondjamba, naambyono nee hayi ithanwa oonkoshi mbyono hayi tilika kaantu oyendji.

MoNamibia momahala ngono gaMbaye naSwakopmund oto vulu oku adha po uudhila wa yoolokathana, ashike opu na nee omadhila ngoka omanene haga ithanwa omaflamingo ngono haga vulu oku adhika unene komafuta.

Moshilongo shetu shino shaNamibia unene ngaa momahala ngono gambaye naSwakop otovulu kwadha ko iinamwenyo mbyono hayi ithanwa oombwa dhomomeya, mbyono hayi vulu okwaadhika kooha dhefuta noshowo keeHentis nokoArandis.

Muuyuni wopaife aantu ihaya longitha we iipululitho okupululitha omapya gawo, aawe, ohaya longitha wala omambakumbaku ngono haga shingwa eta gapulula momapya gogene.

Aantu oyendji oha yaningi oongeshefa mokukuna iimeno mbyono yanika iikwa hulunde nambyono yanika iikwambonga shapa iinima mbyono yamene nawa nawa oha ye keyilanditha kakwashingwana moshilongo.

Aantu oyendji yomo Namibia mba ye hole oku falama oye hole noku kuna iinima ya yoolokathana ngaashi omatama noonyanga ndee neemboga dhono hadhi landwa kaakwashigwana nenge dhi hadhi falwa keestola opo eestola dhi landithe.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ohaye dhi sile oshimpwiyu, nokudhi pa iikulya ya nuninwa oondjuhwa, opo dhi vule okukoka nokuvala omayi ga gwana okulandithwa moositola osho wo moshilongo ashihe.

Aantu oyedji ohaya kwata oohi dhawo yene moondama nenge momithima ndele etaye dhivutula pehala lyokulanda oohi ndhi dhavutulwa nale.

Aanafaalama oyendji yomoNamibia oyehole oku kuna iinima mbyono ngaashi ; omatama noomboga. Ohaya ningi nee oongeshefa taya landitha opo ya vule okumonamosha shokulya.

MoNamibia moVenduka omu na ongeleka ndjono hayi ithanwa oChrist Church ndjono ya tungilwe momayovi omilongo omugoyi naheyali, hayi longithwa kaa kwashigwana yo mo Venduka.

Aanafaalam oyendji ohaya ningi oofalama dhoondjuhwa. Ohaya kutha omayi goondjuhwa etaye kegalanditha po koositola ndhi oonene opo aantu yomoshilongo ya lande.

Aantu oyendji yomoshilongo shetu shino shaNamibia oyehole okuteleka oshimbombo shono oshitokele, hashi telekwa nokamboga kontumba nenge nonyama nenge nomince, kehe ngaa shi tashi opalele okutulwa momuhoka nenge shoku elela.

Aantu oyendji mbono ye hole oku kuna iihulunde ngaashi mbyono yomatama ohaya ningi oongeshefa eta ya kokitha omatama gawo nawa e ta ye kegalanditha nee moositola ndhono unene hadhi longithwa kaakwashigwana yomoshilongo.

Aantu oyendji oyakonga oofalama moka muna iihulunde ngaashi omatama, omapepe omashunga, omazize nenge omatiligane. Ohaya vulu woo okumonamo oshimaliwa shokuya kwathela moompumbwe dhawo.

MoNamibia otu na mo oshikunino shiinamwenyo hashi ithanwa Etosha National Park. MEtosha oto vulu oku adha mo oshinamwenyo shono haku tiwa oshinamwenyo oshile shi vule ayihe sho ohashi ithanwa onduli. Onduli oyi na omuthika gwa pita po nopomiti ngele ya koka thiluthilu.

Aantu oyendji yomoshilongo shetu shino shaNamibia oyena oongeshefa dhoondjuhwa, moongeshefa mono nee ohaya kokitha oondjuhwa, opo ya wape oku landitha omayi goondjuhwa noondjuhwa ndhi taya vulu oku landitha mo natango ndhi dhafa dha koka nawa tadhi wapa oku landithwa po.

Omuhoko gumwe gomoNamibia ngono hagu ithanwa Aawambo, ogu na nduno oshini mpono hagu tsu iilya yagwo. Iilya ohayi tsuwa e tayi ningi po uusila, uusila mbono ohawu longithwa nduno okuninga oshimbombo nenge okuninga ontaku.

Aantu oyendji yomoNamibia mbono yehole okukuna iinima ngaashi omatama noonyanga, ohayeyi kunu shili yiitulamo etayeyi tekele sigo yamene nawa, opo yavule okulanditha yamone mosha shokulya.

Monkulu yonale aantu okwali ha longitha iipululitho kwali hatulako iinamwenyo nzono hayi ithanwa oongombe. Ndele mopaife aantu oyendji ohaya longitha owala omambakumbaku oku pulula ofaalama dhawo nenge momapya gawo shampa ya longo.

Aanafalama oyendji mba haya tekula oondjuhwa ohaya landitha omayi goondjuhwa ngele ya kokitha oondjuhwa nawa nawa noshowo okulanditha oondjuhwa dha koka nawa koositola nenge kaantu.

Aantu oyendji yomoshilongo shetu shono Namibia oye hole okukuna iinima ya yoolokathana ngaashi oonyanga dhono ontiiligane, dho hadhi landithwa moositola. Aanafaalama ohaye dhi kunu ndele okuza mpono shama dha mene, ohaye dhi pakele niinima ya yoolokathana etaye tumine koositola dha yoolokathana dhikalandithwe kaakwashigwana moshilongo.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omuna omahala ogendji aakwashigwana yokombanda yoshilongo taya vulu oku katalelapo ngaashi omakuti noshonosho.

Aantu oyendji mboka haya kala ye na oondjuhwa momagumbo gawo ohaya ningi oongeshefa taya landitha oondjuhwa ndhoka dhOshiwambo, oshoka odhi holike koshigwana. Ohadhi landithwa nduno ondjuhwa yi na omwenyo nenge ya telekwa nale.

MoNamibia otu na mo aanafaalama mbo haa tete omwiidhi nomambakumbaku. Oomwiidhi ndhono ohadhi pewa iinamwenyo ngaashi oongombe opo dhi lye.

Aantu oyendji yomoshilongo shetu shino shaNamibia oya simakena oku teleka oshimbombo shono hashi vulu oku telekwa nekaka nenge nomuhoka gowala, ashike aantu oyendji oye hole oku shilya nomboga mba yaza kombinga dhoko wambo.

Aanafalama oyendji oye na aanilonga yawo mba haye ya longele. Yo aanafalama mbono yamwe kaye hole okututa omeya taga zi kokule, onkene ohaya longitha ominino ndhono haya ningile momavi, opo dhi tutike mo miinima yawo mbi haya kunu.

MoNamibia omuna ehala mpo efuta hali tsakanene nomavi ngono goNamib Desert kombinga yoondolopa dho dha uka keSwakopmud neWalvis Bay. Oko nee kuna evi ndoka hali tsakanene nefuta.

Aanafaalama yopaife ihaya kunuwe iinima yawo momavi, ohaya longitha omashina ngono haga tala iinima mbyono tayi kunwa ngele oya mena nawa, nongele otayi vulu okukalandithwa.

Moshilongo shetu sha Namibia omuna uupaaaka. Uupaaka mbono ohawu vulu okukwathele aakuluntu ya fale uunona wawo wuka dhane pethimbo pwaana osikola, nenge oku inyenga ngaa molwaashono uunona owu hole oku inyenga.

MoNamibia omuna omihoko dha yoolokathana, ngaashi omuhoko ngoka hagu ithanwa aawambo. Aawambo oyena nee iikutu yawo yopaumwene mbyo haya zala piituthi yontumba nenge poohango, mbyono hayi kala iitiligane nenge iipinki.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna iinamwenyo oyindji. Otu namo iinamwenyo oyindji lela, okuziilila kwaambyono hayi ithanwa oongolo sigo okwaambyo hayi ithanwa Oonkoshi nosho nosho.

MoNamibia omuna opaaka ndjono hayi ithanwa Etosha National Park. KEtosha National okuna iinamwenyo ya yoolokathana okuza kOondjamba, koonduli wuuka kUunguluwe. Ashike omuna oshinamwenyo shatseyika kaantu oyendji nokiinamwenyo iikwawo, ohashi ithanwa nee Onkoshi.

MoNamibia muno otunamo aantu oyendji yena oofalama dhoongombe. Haya landa oongombe ndele taya landitha kwaamboka ya pumbwa, unene moohango ohaya vulu oku landithamo nande oongombe mbali opo ya vule oku monamo sha shokulya.

Aanafaalama yamwe mboka haya munu oondjuhwa, ohaya kala yena oondjuhwa oontokele dha yoololwa moondjuhwa oonkwawo, oondjuhwa ndhono nee ohadhi pewa iikulya pehala lyadho odho adhike, inaandhi kwatelwa mumwe noonkwawo ndhoka hadhi kala oonduudhe.